Enjojo n'obwaana bwazo ziri omu irindiro ry'enyamaishwa kandi harimu nabarambuzi abateiremu obuju bwabo obubari kubera mu.

Omukazi ashutami omunju akwatsire aha nceka kandi enceka agikwasize aha kijwaro nindeeba emikyeeka.